Ha misilee asay ba bullaachchaa bonchchanawu woykko ba keettayee yeleta wodiya bonchchanawu qoppiikko puulayidi be'anaawukka keettaayiya kappayettenaadan gi puulayissiddo sohuwa.